To cough de important o. Na part of de way weh be say our body de tek de safe Cough na just one tin weh be say we no fit control especially if something enta our throat weh need to comot. Maybe you drink water and d water enta anoda place u go see say ur body go just say “eii!! Danger don come o e go just send cough U go just de cough to comot what to comot dat tin. And sometimes you go feel say something de your throat you go try de cough to comot am. Dat wan na d tin weh we say our body de help de protect Sudden cough we no fit control an but e get some cough weh we de control. Maybe u just feel say something de your throat u fit try cough to comot am Wetin de always cause dis cough be say if something enta inside our throat maybe something weh no suppose de dey d brain go just send signal say “ahhh something de dis pesin throat o, if you no comot dis tin naw d pesin fit die so de brain go come de do dia own tin way be say e go come de tell all the nerves weh de dey Oya start to de cough If cough wan start, e get wetin de call diaphragm. Diaphragm na wetin de just under our chest. Dat diaphragm go just contract. If e contract ehn, our chest go just expand air to come enta If de air enta, e get wetin de call the glottis weh de for our throat. Dat tin go just close so dat air no go comot. As air don full for our body for that lungs, d tin go just force that thing, e go come open. Come push d air go just force us to cough. That cough sound weh we de hear na we be say d air don comot. e get types of cough oh We get voluntary cough weh say we use our hand de cough. We get involuntary weh be say if something enta, ur brain don send alert immediately sey Oya Commot E get wetin de call dry cough, Dat wan be say u go de cough catarrh no come outside, nothing go come outside E get de one weh we call productive cough. For dat productive cough way be say if you cough you go just see catarrh Na dat one. So cough de help us protect our throat, e de help protect our lung so dat if anything de dey e go comot and e de help make sure say our lungs de work fine Coughing, ahh de way we de take cough ehn, e de d tin de very fast oo. De day e de reach like 100km/h be dat cough o. So na for u to know say if pesin cough, just try shift in case d pesin collect any… get any infection Mek u no Carry am.

For dis life, many pipo de always complain say money no de, money no de dem go say tins hard, I no fit save, money no de reach My hand. But if we check am well, we go see say, lack of money no be de real problem symptoms of wetin de happen for pesin life E be like wen pesin get cough or fever. De fever no be de main sickness, na just sign say something no pure inside body. The same way, wen money no de flow well for ur hand, e mean say something de wrong for how you de handle ur life, how ur mindset be and how I de handle ur financial habit. So, if money no de flow well for ur hand, mek u ask ur self dis question. One, you de spend money anyhow? Two, you get better plan on how you de use your money? Three, de pipo weh de around you, dem sabi money matter or dem dev de struggle like you? Four, u de find how to Increase your income or you just de complain? If u de waka with pipo weh sabi save or invest or pipo weh sabi make money, you go learn from dem and e go work well for you But if you de always follow pipo weh de complain say money no de money no de every time, e go affect you too Anoda tin be say, dis life de like movie. Na you be Director. Na u be de producer na u be de actor of your own life. If something no de work well, change am. If de kind pipo weh de around u no help you grow, reduce their role for that your movie called your life. Na your life, na u go decide how e go be, na you go decide how you go work am, na you go decide how you go act am. So my pipo, mek we take responsibility. No just complain, find out wetin de cause de problem and fix it If you no own your lifestyle, anoda pesin go control am for you. No just Sidon say money no de money no de or de blame government or de blame village pipo. Check wetin de wrong and change am, money go begin de flow.

Lagos Street food na better cruise, if you never chop for Lagos Street you never sabi wetin dem dey call correct chow as night don show na road food go sweet pass road food go sweet pass Lagos na the oga patapata for food matter. For Lagos Street food na baladu eh cheap, eh fresh and eh dey make Belle sweet well well. From suya wey pepper dey scatter brain to grilled fish wey they soak inside better yachi. The level no be here, as them talk am for this video Lagos no be place for weak body, everybody dey hustle and if you no sabi where to put leg, hunger fit wire you. But as foodie, you gas sabi your level for street food because eh get as Lagos be na survival of the sharpest. If you enter arena avenue for night, eh go be like say food market dey do carnival. The grilled fish wey they use yachi rub as eh land for fire na so flavor dey wake up. Correct croaker fish, cabbage, onions, everything balanced, no be only fish. Suya sef dey, whether na beef or gizzard eh sure die. yachi pepper wey them use blend am, eh make person wey don sleep since morning, wake up. And if you wan level up, try Lagos style indomie, na just ordinary noddles them cook, garnish am with egg, pepper wey go make you sweat, plus better seasoning, as them talk am for video, na food wey dey save drunk people for night. After clubbing na so boys go land for street vendors, make them cool body before them go house. But no be only food matter dey Lagos Street, if you want dey waka with camera, area boys go collect. Na their rule be that, if you no sabi settle them well, them fit no gree you shoot your video. Lagos hustle tight but if you sabi navigate am, you go enjoy every moment. At the end of the day, Lagos Street food na vibe, na energy, na culture. You fit stand with one thousand naira chop like King

Social skills where everybody suppose sabi, social skills na di way wen pesin tek dety sabi dey relate with pipu, communicate well and build beta relationship. E be like toolls wey go help you mek friends, connect with pipu even succeed for work and business. No b everybody sabi all di social skill but e good mek pesin know di one wey e strong for and di one wey e need work on. Some of those social skills na numbr one ling pin. Di gle for group. If you be ling pin, na you dey hold pipu together, you be di jpesin dey mek sure sey eveybodi communicate weda na for family, work or friendship group. Pipu wey get dis skill sabi connect others and build strong relationships. Number two na conversationalist di talk master. Pipu wey be conversationalist sabi yan well, de fit gist with anybody weda na small talk or deep discussion. Dis kind pipu fit mek any gathering sweet because dem sabi how to keep conversation flowing. Number three na comedian. If you be comedian, you sabi mek ppu laugh, you fit turn any serious mata to joke wey go mek pipu laugh. Dis skill good because laughter dey bring pipu together and e fit mek you popular to any group. Number four na peaker jdi public talk guru. Speaker na pip wey sabi captivate audience weda na public speaking, presentation, or toast, dem sabi command at ten tion and pass message well. If you get dia skill, e go help you for leadership and professional sittings. Number five na influencer di persuasive ones. Influencer na pipu wey sabi convince others, if den talk, pipu dey lis ten, dem abi sell idea na or product well and dis skill dey very useful for business, marketing and leadersip. Number six na lis ten er di one wey sabi hear pipu out. Lis ten er na di pesin wey sabi hear others out without cutting dem short. Pipu dey always come meet dem to vent or share their problem with dem, ssabi give fuul at ten tion and mek oters feel heard. Number seven na magnet di pipu attractor. Magnet na di pesin wey pipu dey like naturally, e no dey hard for dem to mek friends or at ten tion, dis na rare skill w ey go mek pesin charismatic and lovable. Number eight na story teller di gist master. Story tellers sabi arrange story wey go capture pipus at ten tion, de fit use dis skill to mek speech, write or even entertaini pipu. Good story telling fit mek pesin stand out for any gathering. Number nine na nurturer di caring ones. Nurturer na di pesin wey dey always tek care of others. Dem dey empathic and de always want mek pipu dey ok, bt di problem be sey de fit over do am and forget to set boundary. Number ten na decoder di bodi language reader. Decoder na pesin wey sabi read ipu emotion through bodi language. De fit tell if pesin dey lie, if pesin dey happy or sad by just looing at di pesin face or actin. Number eleven na leader di one wey pipu dey follow. Leader na pesin wey pipu dey look up to de sabi direct pipu, tek charge of situation and mek sure sey things dey run well. Dis skills dey different from influencer because leader dey guide while influencer dey persuade. Number twelve na connector di network builder. Connector na pesin wey sai link pipu together, dem get large numbers of friends, collegues and associates if you need help, dem sabi who to call. Number thirteen na dream builder di motivator. Or fixer. Dream builder na pesin wey sabi encourage pipu, some dey like cheerleader wey dey always support others while some dey like fixers wey sabi solve problems. Everybody get di social skill wey e strong for and di one wey e need work on mek we check yourself and fnd di one wey you get and di one you fit help you grow beta for life.

Classroom na place wey student dey go learn book, hear beta talk and prepare for future. Inside classroom, different, different student dey. Some sabi book well, well! Some dey struggle, some dey dey quiet and some dey always talk. Make we check how student dey behave and wetin fit make classroom beta. Different kind students for classroom. De sharp ones: dis ones de always raise hands, answer questions fast! fast! And dia brain dey dey hot. De quiet ones: dem no too talk. Dem just dey look and lis ten, but e no mean sey dem no sabi book. De play play ones: dem like play pass book. Dey fit disturb class sometimes. De struggle ones: dem dey try but book no too easy for dem. Dem need extra support. Wetin make classroom beta? For classroom to make sense, students go need beta teacher. Teacher wey sabi teach well, explain tins and dey patient for de student. Good learning environment. Classroom wey get enough space, good light and e no too hot. Teamwork and respect. Make student dey help each oda, no dey fight. Everybody go enjoy learning. How student fit learn well? Focus for class: No let distraction kari your mind go anoda place. Ask questions: If you no understand, ask teacher or friend wey sabi. Do assignment: No wait till last minute. Try do your work on time. Read small, small everyday: No wait for exam time before you open your book. Classroom na important place wey go help student grow. If student dey serious, respect teacher and work hard, dem go succeed. School no be only to pass exams, na to get knowledge wey go help you for life. So.o make everybody try put head for book and try do well. If you do all dis tins as a student, you go enjoy school beta.

for every huz, work no dey ever finish, chores na small small work wey everybody dey do for huz to keep am clean and make life easy. If nobody do am, everywhere go dirty, food no go dey and huz go just scatter. Those huzhold chores fit be sweeping and mopping de floor, washing plates, arranging kitchen, cleaning bedroom and making bed, washing clothes and ironing, cooking and setting tables, watering flowers and cutting grass, taking care of pets or carrying dirty go outside, everybody get part wey dem fit do, work no be only for one person. For family, different people dey do different work, Papa fit wash car, fix things wey spoil or sweep compound, Mama dey cook, wash clothes, arrange everywhere, pikin fit clean room, carry dirty go outside or feed dog. If everybody share work well, e go easy and huz go dey neat. For huz, na normal thing to hear things like, ‘’pikin, go wash plate, who neva sweep palour today? No forget to feed dat dog oo, abeg help me mop floor, e don dirty or something like, make we arrange everywhere before visitors go come”. Sometimes, person fit wan dodge work, Mama go talk sey I go do am later or something like I too tire abegg, make anoda person do am, but las las, work must go round. For every huzhold, if you do your huz chores well, huz go dey neat, nobody wan stay for dirty place, everywhere go dey healthy. Dirty environment dey bring sickness, family go dey happy. If work no too heavy for one person, e go reduce wahala, pikin go learn responsibility. If small pikin dey do chores, e go sabi take care of things when e grow. How to make chores dey easy? Do am small small, no wait until everywhere dirty before you clean, share work well, no be only one person go dey suffer, put small enjoyment, play music when you dey clean huz, e go make work sweet. Anoda one be sey, help each other. If one person dey too busy, anoda person fit help am. Chores no be punishment, na wetin go make huz beta. If small, if everybody do small, e no go heavy for anybody so next tym wey dem go sey, go sweep compound, no vex, just do am sharp sharp, everywhere go fresh.

the importance of mindset for police work for police work the kind mindset wey pesin get fit determine how e go take do him job well or e fit go just dey cause wahala for the community if police see people as human beings wey get feelings family and dreams e go change the way wey they take dey do their work for the video the officer talk say before dem dey do police work like say na fight wey dem dey fight dem dey arrest anyhow give ticket for even small offence and treat anybody like suspect but the problem be say the crime no reduce even dey increase people for the community come begin fear and hate police but as dem begin change their mindset things come beta instead of see the community like enemy dem begin see them as people one example na how dem take stop to the shoot aggressive dog anyhow instead dem bring expert wey train them how to handle dogs better another example be say when dem see say they heat for police van dey make suspect vex they find way to put cool air inside the van this kind mindset help police work beta e help them know say na real people dem dey deal no be just criminals or suspect e help them relate with the community and the community come trust them more for nigeria if police fit change the way dem dey see people tings go beta if dem treat people with respect dem go get respect back if dem lis ten to the community crime go reduce because people go help them fight crime instead of fear them so the mindset wey police carry go work everyday na the key if dem get beta mindset police work go make sense and the country go beta well police work no be to go dey fight people police work no be to go dey treat people like anyhow na understanding first hear dem first then the community will even in turn love the po or the people wey live the community go love the way dem dey act dey dem dey give report for where criminals dey hide inside the community